Man eni cal ot lum magitye gin aryo ki ngeye i neno pot yat i tenge manonok i neno labolo kun dogola me ot acel tye ka nen nen atir yadi me i ngeye tye magreen.

Cal man tye kin nyuto cal nam ki cal teng pii man opong ki kweyo dok kweyo man tye matar, kama kweyo man tye iye tye dano aryo ma gubedo i dog pii-ni dok gitye ka wot ki tuko.

Man ki cal ma kimako kun ki iyime tye cal yeya madwong ki ingeye nen cal ma tye got got godi godi ma tye lamal ki yadi manok ma otwi i kore ma yeya man tye nen kweyo kweyo.

Cal tye kun nyuto cal kic acel ma tye ka cwiyo moo ki i yi ature ature man kono tye ma nen aremo aremo kic cwiyo moo ki i kom ature ki cito tute yubu ki moo kic maber ki ibong ma meggi

Cal man tye kun nyuto cal ngat ma tye ka ngwec ki pikipiki kun tye ka lubo yo ki cal lee rii ma tye ka tute me ngolo yo cal man kun nyuto ni ngat ma tye ka ngwec ki pikipiki tye ka ma kigwoko lee me lum iye.

Cal man tye kun nyuto cal mon aryo ma gubedo gitye ka tic ki gin me yamo pa munu kun guketo gin man tye iwi meja gin man ber pien weko kit me yenyp ngec i yamo pa munu dugo yot atika tika ngat acel i kin gin aryo ma obedo ma ki tung acam oruko kor bongo matar ki ma obedo tung acuc-ci oruko kor bongo macol col.

Cal man tye kun nyuto kacat kama dano dwong i iye ma ki cato jami mapadipadi i biacara ki idyere nyuto jami ma dano umu ki jami ki kacatgi lagwok cing ki kot ki inge kacat man nen odi maboco ma weng tye me biacara nyo me bedo

Cal man tye kun nyuto cal dano tye ka nen ngat acel tye ma oyeyo yen i wiye acel the ma oyeyo pot dek i wiye ki mutoka tye ka nen acel tye matar ki acel tye macol kun ocung iyo.